Kuni kaayiini jawa woy geerchcho manchi ikkana Kuni manchino angate siqqo amaxxe ofolle nooha ikkanna sidaamu dagaha budu uduunne udire nooha ikkana Kuni manchi maricho assanni noohoro kuli ?

Sidaamu dagana dagoomu qoqowu daga budunna balcoomu seeri uduune buduniha udire baalu dirame ofole leelano yaate kurino adi adi su`ini woshamano.

Sharrosi daga gamba yitannowa amma’note battallara, budu songowa, madaarshunna hattono daga gamba yitanno base baalate “nafixanyu” ledo sharrammanni gara dagate seekke huwachishino.

Rosaano tini gate leelitano darote shaani konni garinni aantete Rosaano la’ini? hee’ranno hee’raanno Rosaano ha’runsitini? elo Rosaano, la’ini? eleelle Rosaano la’ini?

tini polise hedinohu babatitino hasawa hasawate ganiba yitino gobate galabora hedhano manotatai kuri manotino kuri manotino babatitino dano ilitanoki gede agaritanoret

giwirinnu looso loosate kaa'lanno uduunnicho beettu duhe haranni nooha maati yine woshshinanni? konne uduunnicho hiissine eessinanni loosanno handi ea giwiro?

Kone misilete aana leelanni nooro borrotenni xawisemoha ikiiro aane noo garinniti xawiseemohu hakunno anganni bunni waajo siinena sine worannirri leelani nooe

Nabbawate Huwato Kuni rosi illachishannohu sasente lamala niwaawe nabbawatenni giddose heedhanno amado huwatatenna borreessatenna macciishshate assootubbara beeqqo assitanni rossanno gedeeti.

Misile aana noo misile wodanchitine la’ine bushshu hoshoosha ledo mariachi xaadisannonsaro Itophiyu malaatu afiinni haran chu xawishshinni shiqishshe, Aante noori giddo amanyoote ayirrisinokkihu hiikkonneeti?

Ledoteno, oofaanonna lekkatenni hodhitannori mittimmate agadha hasiissannonkere doogote amanyoote egensiisate heedhannore doogote malaatta ayirrisa hasiissanno Ledoteno, oofaanonna lekkatenni hodhitannori mittimmate.

tini maa xawissanno misileeti? mulese noori maati? hiisinaanite ise? tinni kulitannori maatiya? beetto umo maa amaxxitinno? maa udidhinno? umoho guligu'littinori maati? hiitto ikkite noo? baayiichu mamaatti?

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

Sumudu kuni Awaashi woxu suuqo mereersha xawissanno egensiishshaati. Mannu woxesi suuqere keeshshatenna maaxirate horoonsiranno woxu suuqo mereero tini uurrinsha mittete.

Mini saada giddo gamattano busule saada maxaro batidhanoti tini me"eho yinannireti insahu maalu lowo geeshsha hasamano xaggichimateno hattono buurinsanna adonsa hasattanote.

qaqquulu ganba yite uurrite dirante angansa gotti assite noowa badhensaanni minu waalchosinna maskootesi fano ikinohu no huxxuno busha gede ikkinoho

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni me'u maa loosanni nooho mayra gadhinoikka

kuni dargu mamaati? aanoti horosino maati? mayi urrinshati? mama afammanno? mayi qoqqowi giddo affamanno? giddosi mayi mayi afamanno? mamaro xintamino ijaraati?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beetto lekkatte guchaammo koate wodhitte qaaffanni nootta leekka calla leelishshanno.

Mu’rotenni xagga loosa huro abbitannota huwata hanafa noo xagisi’rate sayinse lophora umise qoodi nooseti afantinote, Misile aana la’inanni hunditi gobbanke misile hiikko afantanno?

konne bayicho nooti firiijete yinannita ikkitanna, tini firiijeno danase waajjo ikkitinoti uurrite nooha ikknna, tini firiijeno manchu beettira lowo horo uytannote.

fireene seekke la a Oofaanchu uurrino kaameela kayise Aantete Gommuwate ikkado ayyare hee buuxa doogo ha rate Qoleno Nadaaje noota buuxa albaanni assa hasiissannori Hincilaalluwate aaninni buko fee doogo Jeefote ha.

Lekate kaase kelebe tini misilete aana leeltani noonke lekate laase godo`laasine mittu dani uduune udidhe ganba yite lekate kaase meedi gido no.

Huwatote Xa mo Niwaawe rosiisaanchikki chokki nabbawitto tta gedensaanni rosiisaanchikki chokki aannohe uyitannohe qaallanni lame qaale doorte umikki hedo xawisi.

Rosiisaanchu rosiisanno yannara roso harunsannokkihunna lootuno harunsitannokki gede assannohu Rosiisaanchu rosiisanno yannara roso harunsannokkihunna lootuno harunsitannokki gede assannohu Rosiisaanchu rosiisanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Beettote alibbu callu mayiira leeli ? Umiddinna woriiddo hiikko noo? hinkko hiittootteya? kiccette mayi noose?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mayi mineetti kunni? Maa la'anni noo fanne? beetto maa asittanni nootte?

kuni anga amande hee'noonnirichi maati? kuni manchi beeettira mayi horo aannoho? konne mamiichinni afi'nanni? mini nsaadawiinninso gobba saadawiinni afi'nanniho ?

Kunni seenu hiitee dagaha udirate gara xawisano udano udire no? Seenu mayi ayaanna ayirisanni no? Udirino udano danni hiitooho? Isara albaanni hodhi uduunni aanna ofole noo manni hiitooho?

Mannu ilami barra qaagano woyte hattono jilla heedhano woyte tene basera biife kaeti hate hagiiru base maranohu ,hatene basera kayinni baatoshu saibbo ikkanokki gede mootimma qorqorsha assa hasiisano.

kuni aleenni leellanno moyichi dagunchoho. dagunchu dubbu giddo heeranno dubbu saadati. dagunchu bisosi xoxxoraamu akatissinni harqanno dubbu saadati. maala calla itanno.

Manchu kunni umoho maa wodhinno? Goowisera xaaxxire noori maatti? Affo mayiinni tuire nooho? iillette qole maricho wodhinno ? Isi loosanni noori maatti? Umosiinni higge mayiittanno borro noosi?

Roso hanaffinohu Rosaano hasaabbini? Hanni borqaallu giddo noosi fiche kulannoehu • Qaallannita borqaallate fiche ayeeti? • Haranchonna seeda qoonqo Rs Maaxa • Isayyo borreessa Wolena?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate egenshshishu aana noou beettu agatto kulanni nooti leeltanno

Rosaano, qaalu giddo qoonqote duu’rama yaa mayyaate woy qoonqo Rosaano, mitte lende afa noonketi, duu’rantino yinannihu hiittoonni duu’rama leellishshate yine siwiilu fidalla borreessanturooti?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho lellannori maa asssinanniretti mannu maa asanni nooikka

Mine minanni woyi hijaara jajjabba minani woyte doogo loonsanni woyte togoo loosso bashsho labbalu callu loosano xa seenu gatikki loosano injo kalanqonni loosu baalunku taaloho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni mini mayinni huxxinoonniho danahono hiitto kuula buurronni

kuni addinta hojjaameessa kaameela ikkanna konne kaameela horonsi'nannihu mayi hororaatiro xawisa dandaatto? konni kaameeliti danisi hiittooho? konni kaameelira noohu goommu kiiro me''ete?

Godowa waajjonna aliidosi daama kolishsho harricho, haqqe dirre huxxinoonni huxxa, caale tayiise sa'inoha arrishshote caabbicho, arri yanna afantanno hayisso, caalenna hawarritinno yanna xawissanno. Hayiisso itara heeshsho yiino harricho.

konne uduunnicho maati yini woshshinanni? kuni uduunnichi mayi horo aanno uduunnichooti? mayiinni loonsanni uduunnichooti? kuni uduunichi danasi hiittooho xawisa dandaatto?

Hoowe uyiitanno addi addi horo maati tenne hoowera horoonsinoni babbaxitinno haqqeti dani hiitoho konni qoxeesira leeltanno addi addi muro uyiitanno horo maati

Borreessitinoonni borro uurrishshu malaate xa mote malaatenna fidalete jawishsha garunni horoonsi nenna hooga ne marro marro higginne la e Borreessitinoonni borro.

Keeraanchimmate assinanniti balaxote qoropho meessi co’imma agadha diamaddanno Keeraanchimmate assinanniti balaxote qoropho meessi co’imma agadha diamaddanno Keeraanchimmate assinanniti balaxote qoropho.

Doogote ishine faayanni doogo seekkanni ki'na ikkitto haqqa jajjabba kare wolqateni ikko hayyoteni loosano kaameella kone amadano oofanono jawaatuleho ninke qoqqowi oosolla dibatidhanonna.

Ikkeennano, irshu assooti gob baanni noo millimmo irshu ledo xaadooshshe afidhinnote ledo heewisi insiro bushshu hoshooshamara noonsa qeechi lowo geeshsha shiimaho, dani hiikkonneeti?

Malaattate Tittirsha Rosiishsha Mite Konni woroonni uyinoonni malaatta garunni horoonsi’nanni gara gaamotenni ikkitine hasaabbine sumuu yitinoonni hedo shiqishshe, Aaante noori giddo hiikko gola loo?

Barru Rosi Amado hanni konni woroonni Qaallate Ikkado Xawishsha qaallanno aleenni ini lawishshi Isayyo Borreessa loosate wo naalle Barru Rosi.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Xaassu giddo maa amadinno? geesha mageeshshiho? horo maa aanoho?

Masalalete, woyi gidaasincho yinnanni, kuni gidaasinchi manu hojasi alleenni woyi deerisi alleenni ikkinoricho shembeephe illanokkiricho isenni gide adhanno woyi iillano

Fiissi alaame Hakkiinni hige olamanna Cirrete woradira so rannokkihanna xiyyitu higannowa Daaeelaho yinanni olliira mitte dhagge bade afino urdete ganaanchooti Fiissi.

Rss: Rosaano sa’u yannaha mini looso loossine daggini? “Diaffini?” yaanno qaalira fichesi kulannoehu ayeeti? Lamunku yite, “Beetto’ya mayra xa’mittae?” yitanno.

Kuni beetti uurrinnohu biifanno awawi mule ikkanna konni awawi mule afantanot looje ikkitanna cuukkote quchumira afantanota lakkuwa loojeti bayichiseno katolikete badhe qolte massitawo doogorati.

Uddannate badooshshi danunni, suudunni, kuulunnin- uddi’nanni garinni w k l Uddannate badooshshi danunni, suudunni, kuulunnin- uddi’nanni garinni w k l Uddannate badooshshi danunni, suudunni, kuulunnin- uddi’nanni garinni.

Moola ishineeti kalaqamanno? Ishine me’ewa gaammanni? Lawishsha, Mayne? Gallanni mininni fulannohu sholoolaasine, siwiilla birciqqo, pilaastikete du’namaanchu ishini maati? Ishinu mannu aana iillishshanno babbaxxitino minnanni, faafirikkatenni, gawajjo kulle?

Qamucenna Dureette heedhannohu mamaati? Tenne diraamu niwaawe giddo Qamucera iillinose qarri maati? Niwaawete garinni Qamuce iillinose qarra hiitto assite tidhitu?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni abiyi shoolu manni geeshsha ikke ma loosanni nooika

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? mannu kowiicho ma ayrisanni noo me'u manni nooikka maa loossanni nooikka

Mannu coyi’ranna anfoommori, odootenni macciishshinoommori, nabbanbe afi’noommori marichi Konne la”annohunni laonke hiittoote? Konni umire afate hasi’neemmori woluri maati? Tenne niwaawe nabbawankenni ninke assineemmori baxxinori maati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kawiicho egenshshiishu dadalu base kulannoho iso mayra horoonisi'noonniiro kula dan daattoe

Tinni illete leelitanni nooti haanjja murroti Tini murro darichose seedino halallado daricho afidhino murroti Tini murro danase haanjja darichoti ainaseno seedate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni bushamme leeltannokki borronni borreessinoonniri maati dana hiitooreeti mama worrannireeti

Gosoomi Mayyitanni nootto? Seennu labballi rosona, taalona yinanni hee’noonni yannara beetto eemmo yaakki mayyaakkiiti? Gonnami ooso baalunku mayra alba shibbi yitino?

Misile 3te aana noo gobbanke dona Itophiyu malaatu afiinni hiittoon- ni xawinsanni? Misile 2te aana la’inanni hunditi gobbanke misile hiikko afantanno?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro koatete minne koatte calla woroonnitti leelittanno.

burushe tini babbaxino ijaaru loosira ikko mineho qalame buurranni wote horonsi'nanni burusheeti. tini burusheno danase bica, waajjonna, kolishsho dana afidhinote yaate.

Hakkiinnino, oosichu maricho rosinoronna marichi macciishshaminosi(e)ro hasaabbe: Rosu ayirrinoronna shotinoro Rosu afoo rosate kaa’lo assannohoro Oosichu aane rosara hasi’rannori maatiro.

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Mayinniho qishu? yaattahu? maaho ayiddu gobbaanni galino manchootini? Hanqite qaale naggi assite coydhanno Faayyo Yaakki halaalehona, maahoyye yaannoeni? Keere hositto?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuri seesinse biifinsoonniri maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori isi maatikka? Mannu maa udirre? Anga maa amade? Haranni nooho?

Isayyo Borreessa Xawishsha albaanni shoolki fooliishshora heewisiishshunna heesagisiishshu borro lainohunni rosiisaanchi o ne hala lado xawishsha uyno ne uytino ne garinni heewisiishshunna heessagisiishshu borro borreessitinoonnita qaagginanni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Dangoe xaxxa le Kinchoho maamunu Anga borda adhe Birraho taamunu Bullite bootona Taamuna ya shagge Shagge shaarinoe gursumeette abbe Dangoe xaxxa le Kinchoho.

coyi ane dihagiirsiisinoe, barra taaloho Maricho ikkite higgu? goxannohu nooni? Miillasi qoltannoti, doogo ha’nanni yannara anga maa “Dee’ni, Togo coommanno yine adhine ha’ra hasiissanno?

Goofimarchunnitinna leyikkiti iillitaannonsa xisso lowo geeshsha cincate hanni tenne niwaawe umi Togo yinanni woyte dodaano umunnino umi nenni qoonqiweelo ha rinshonni ikko gaamote ispoorte loossaannonna umi nera nabbabbe.

Rosaano tene yannara noonsa injo baalla horonsidhe noonsa yanna giddo xinxallote calla sayisa noonsa gede kawani qolte sokka saysanni qechansa fultanni no.

Keere dudubbanni daga baalla hadhano gaamo lame sase xaade mimmittoho baxilensa xawisani no udiransano mimmitto yoyifattani no garino lowo geeshsha baxisanoho.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu maa asanni noohoiika maatenna dagate gede ikke hala'linohu mmati mannu

wayi kuni hiikko afamanno waati? wayi manchi beettira mayi horo afirino? wayi nookkiha manchi beetti heera dandaanno? mannu kuni aleenni hige leellanni noohu massanni nooho?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro maxibaashu haqqenna safeeddu aanna baaridaaffete guma nootta

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno saami roduuwisi ledo footo kainoti leeltanni nooe

doogo tini booharanni merershita ikkitanna booharanni merershira baxisanno baychi, caalu hattono ofolinanniwi no. mannu hakkira hara mayira hasiranno? Kuni booharanni merershi mama mama afamano?

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro labbalu koatte nna buudhinaanni shitto leelittanno yaatte

Rosaano, tini kaanbatu uddine lawanoe hanni xa borreessitinoonni isayyo umo qaagissannoehu ayeeti? Niwaawe Nabbawa Fushshitinni? Hanni xa hattenne borro giddo noo Macciishshitini?

kuni iibado ayyarete gade noo qoqqowubbara anfanni babbaxxino loosira horonsi'nanni saadati. gaalu heerannohu ibado bukaame baatora heeranno mini sadati. gaalu lowo horo aanno.

Isayyo Borreessa noota buuxote safaraano seekkitine la inihu gedensaanni sa u lamalara borreessitinita isayyote borro ne marro qoltine muccissine borreessitine miilla nera nabbawisiissensa.

Borreessate Bude: Maqishshu Malaate Qummishsha Maqqishshu malaate horonsi’nannihu: borrote giddo horonsi’noonni hedo meessita ikkitinokkita xawisatenna borreessinoonni yaatto fiche hendoonniwiinni baxxitinota ikkase leellishateeti.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori saada tini maa assitanni nooteikka mageeshshi saadaati bootta noonso dino

Leellanno beetti ayeeti? Qodhinoti bolaale hiittoote? Beettu caamma hiittooha qodhino? Beettu qodhino caammi woyi ko'atte haarohonso akkalaho? Beetu aleenni maa uddirino?

Ethiopia yinanni gobba Afriku ayigure giddo afantano gobbaati jawa mannu kiiro noose gobbaati duuchcha muxxe saada afantano gobbaati duucha kalaqamu jirono noosi

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori qaaqullu mittu dani uduunne mayira uddirinohoikka maa loosanni nooreetikka

Kamera yinannihu babaxinoricho foto ikko vidio adhate horonsi'nanniha ikkanna kunino mashalaqqe afirate lowo horo aanno kamerunni afi'nemmo mashalaqquwa titirte kuli?

Rosaano ganba yite leeltanno base hiitoote tenne basera leelanno addi addi barcimi loosaminohi mayiiniiti rosaano uddidhe leeltanno uduuni hiitooho insa afantanno qooxeesi hiitooho

Minu aanno horo maati konne mine minooni gari hiitooho isi giddo ganba yee ofolle noo manni maricho loosani leelanno insa ofolte leeltanno base hiitoote

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kowiicho poletiku hayyonna dambe amadinoha lawanno

Kunni minu mannu babbaxino sagale hidhe itanno darga ikkanna shimiidi walchi widoonni noohu maa hidhanni no? konni minnira huxaho gidoonni noohu maati?

Afii Roso Kuni maxaafi macciishsha dandiitannokkirira malaatu afii rosi dandoo lossatenna xaphoomu rosonsa gumaamo assate lowo kaa’lo noosi Ro- orenkanni maxaafu macciishsha dandiitannokki rosaano shota doogonni huwata dandiitanno tonne fooliishshora beehame qixxaawino.

Tini misilete aana leeltani nooti fayimete agarooshi mine ikasina fayimate agarooshi mine mannu fayimma agarsiisirara woyi layiisisirara daye ganba yee no.

daafira mannu kiiro lexxanni daanno asuncho gargadhate dagoomaho maatete quwishsha lainohunni roso aanna fayyimmate urrinshshubba widoonni babbaxxino irkishsha assa hasiissanno.

dancha gede biiffannoti haanja hayeesso nootewa kaansoonnihha su'masi jaanjiweeloho yinanniha gonshe haa'ne angatenni amande leellishshanni hee'noonniho rumushshunniwa calla laalannoho yate

Nabbawa hanaffe mite lame yite albira qaaffuri Allamurchu gede gordoho buubburi Heeshshonnita nyammo badde egenturi Borreessammenniha kala amadduri Egenno lexxite dhuka assidhuri Nabbabbinoreeti suusa baraadhuri.

Itophiyu Malaatu Afii Roso fula hoogoommero mitte huluullo nookkiha qeelanno yiino Itophiyu Malaatu Afii Roso fula hoogoommero mitte huluullo nookkiha.

Mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yineemmo woyte minenkeno ikko biirote hajara horonsira dandiinanni uduunnicho mininna biirote uduunnicho yine woshshinanni

Superimaarkete mirte umoho riqiniro umu dananchi shaffi yee fullano hattono wole wole superimaarketete mirte horonsira dibushshanno duuchu dani qiwatta no tene basera.

Godo'le kuri leeltanni afantanni noonke ooso godo'laanote godo'le godo'la lowo horo uyitannote woyi lowo horo afidhinote yine heda dandiineemmo yaate

buna angani sine worinohu ayeeti? Hanni sa’u Rosaano, sa’u yannara borreessitine yannara nabbambe sa’nummo niwaawe sa’inoonni isayyo umo qaagisannoehu umo qaagisannoehu ayeeti?

Haqqichote aana leeltanno dana maa labbanno? Haqqichote badheenni leellanno mini mayni loonsoonniho? Haqqichote su'ma maati yine woshshinanni? Minu aana gannoonni qalame dana hittoote?

Sicconna badooshshe sicconna badooshsheho yineemmohu mitte gobbara umiseha ikkinohu ayimmase woyi mayimmase kulannohunna xawisannoha konne sicco woyi badooshshe yineemmo yaate

buna xorshinanniwa addi addi dani kuula afirino seesa horonsi'ne biifinse worroonniha jawanu siinna hattono ofollinanninna irki'nanni barkono noota anfannite yaate

Rosiishsha Lame hunda uyinoonni malaattara gari tittirsha“B”hunda uyinoonni laatta ledo Fiixoonsatenni rosiisaanchi’nera Itophiyu malaatu afiinni leellishshe, boqonkera woroonni kisiisatenni leellinsheemmo malaati hiikkon?

kuuni manu maa asani nooho?me"e mannati? uudune hitoha udirino? albansani marichi no?albansani noo tire hitote ?mayi aana no?annase maa amadino? tirete anna noori su'minsa maati?

Xa leneemmo yanna hashsha ikkitanna duuchchu manni kaayiini ofolle nooha ikkana qoleno sasu manni anganire anggani albba albba higge hasaabbani no

Egennaa misa mitte mittenta qoonqote tuqqo woy mitto mittonka qaali suude hattono qaalla shotu nabbabbe gudduro wole loosiissanno qaalla ledde uyinsa.

Konne hanni mitteenni borrote hashsha jawu cimeessu mine fiixu gamba malaatta horonsi ne gufo mitte borreessino Konne Konne hanni mitteenni.

Maate ganbba yitel leeltano base hiitoote tenne basera leelanno addi addi murote dani leelishanori maati tini maate uddidhe leeltanno budu uddano loosantinohu mayiiniiti

Tini misilete aana la`emoti wayi gamira noo haqichcho wayii harani nootana haqichcho wayi gamira nooti darose biifado ikite leeltano yaate.

kuni egenshiishshu maa xawinsoonniho? konni egenshiishshi aana nooti amaaru afiinni borreessinoonni borro mayiitannotero afootto? tini qaccete worroonniti bilbilu kiiro ayeete?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Dikkotte gudummaallira qacceette noohu maatti?

Konee darga leelanno addi addi rosu mini minaminohu addi addi mannu ogimaniiti rosu manchu beetira addi addi horo aano konni qooxeesira leeltano haqqe babbaxitino horo uyiitano

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mittu mittunku loosi maatti? Mama heeranno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maashinete. tini maashineno may horo uyiitannote?

kuni kaameeli manna hogowannokkiha ikkanna, konni kaameeli dani hiittooho? konne kaameeli aana leeltannoti bica borroni borreessinoonniti me'r'e quxure leeltanno ?

mannu massanni uurre nooho konni manni giddo footo kayiisanni leellanno manchi uddirino uddano hiittoote? kuni minu maayi hajora minnoonniho ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Baattotenso goridoho? hiitto ikke nooho? woriiddo may kolishiishinno?

Bilawaho, kuni bilawi siwilunni loonsonni ikke babaxitino horo aanno, aanno horo gidonno bilawa mitore murate horonsinnanni lawishaho mini gido sagale losinanni woyite shunkurita katafate

Mittoricho uurrona yinanni sayinsanni hee'nonni sokka bare massaganni no manchi saysanni no gede leellishanori lowori no tenne baseranna la'ne calla hedo amada dandiinanni.

Kuni haaqet loonsonina hatono danchu garini loonsoni mineti qoleno konni mini aliban woyi Koni mini walichira beeto leelitanoota bunxe anfeno?

Kuni lelanohu su’masi enigilizte affinni yamaaha yammanoha ikana horronisinanihuno amanote mine, sirribu minenna hattono babatitino dariguwara hurote dukisame horonisinani basera lelanoho.

Tini misilete aana la`neemoti doogote qacera biifano awawa haanja hayisono heedhana ingilizete afiini kolder limaate yinani limaate loose bifisino baseeti yaate.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kawichi mamiichoti baychu baadiyete leeeltannoti haqqe su'ma maati ?

konne darga rosu mine yine woshshi'nanniwa ikkanna, kuni rosu minino lowontanni biifannoho, hattono, haanja kuula buurroonnita ikkitanna, rosu minino xaaalla mine maassinsanni hee'noonniho.

Tenne sagalete su'ma kiirte kuli? Tenne sagale danu danunkunni loonsoonni sagale ikitanna mayira loonsoonni sagaleeti? Sagale marichi aanna wore hee'noonni?

Kuni lannanihu banidiri sidamauniha ikana kunino lowo daffurinni dayinoha ikana kunni toggo ike urara lowo manoti lubonisa sayise ateni kone banidhira urisino

Tenne laino Qarrisi ikkitosi bunshe wodanche gaabbe yannasi garunni horoonsi ra hanafe rososi garunni harunse umosino ikko maatesi hagiirsiisino Tenne laino.

Xiyo bokkoyo bukicha qasire amuwu albi gadensa hunikkini adhe techo ilamate saysanni afamano goowu diigano sidaamu meenti wodhanote uddirate soni giddo mitete.

Wole yaattoonni Hoottono rosu mini gedensaanni rosu yanna moorannokki looso loosiisa fooliishshonna goxicho afidhanno gede assa calla hasiissanno Wole yaattoonni.

Wole widoonni galtete gobbaanni wolu qarrinni siimu xaadooshshe assinanni Misile Eedisi taraawonna qorophinanni ikkiro kondome garunni horonsi ratenni gara fayyimmate ogeette roso uyitanna.

Mannu saada alaa'le galannihu qaramiro hire saanete afirate ikanna tenne saadate buudaho wore mayinni goshoonshanni hee'noonni? Kunni saatenso boottohoro kuli?

Looseemmo hanni aleenni ini techo boriqaalla horonsi ne lawishshi konni woroonni shiqqino qaalu fiche damattesinna qaallate ga resi lame qaallara boriqaalla horonsidhine bandeemmo.

Rosaano nabbabbanno coyirani noo manchi yannara nabbawate rankensanna niwaawe suwisse nabbawansa La’ini? Taqa Looseemma o Hasaabbini? mamarooti? Rosaano macciishshitini? Rosaano la’ini?

Anfoonninte gede alamete aana roorenkanni ninke gede lophitanni noo gobbuwara barru baala mannu kalaqinonna kalaqamu jadduwa iillitanna la’neemmonna macciishshineemmo Anfoonninte.

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kowiicho suuqete mannu maa wodhe nooikka sambeelluwano nooti leeltannoe baxissannoti

Tenne sagale mayine woshinnanni? Sagale woroonni uduunichi maati? Manu tenne sagale hiitto asanni noo? Sagalete gido woroonni qaamato maatiro kiirte kuli?

Kuni maati yinumoha ikiro ninkerala dino kena tayixe diro wude Ike mite qasitire lamalayina onte bira hirayi henonihu Togo buninit

Keeru heeriro mannu qooxeessaho gobba wo'mate hattono maate baalla hagiirame ikkittano hagiiramo ikkate mannu looso loossa inte gallani darga afira uddi'nannire afira hasiisano, maate tini kone baalla affidhinotta hagiirame labbanni nooe.

Hattono latishshu loossara horonsi nanni madaabbarranna mu rote dhibba gargarate horonsinanni kemikaalla lolahunni hayishshante laggate garbubbatenna baaru giddora e anno woyte mu rote saadatenna way giddonna way qooximarira heedhanno kalaqamubbara injiitannokkita.

Egennaa misa Hasi nanni qaalla fidalsate shotte ba annonsa heedhuro Roore hekki yitanno qaalla uyinsa aatto qaalla mittu dani gano afidhinota ikka noonsa.

Loonseemmo Qaali kiiro yaa albiwarinni qoonqiweelo ha rinshonni kayisse xaa geeshsha qaalunni ilamatenni kiiro umi nera nababbe Loonseemmo Qaali kiiro.

Hexxo woy Shetto Qaru misilaanchi ikkara hasi’rinori maati? Ga’labbo Dhaggete jeefora marichi kalaqami? Dhaggete ha’rinsho hiitto ikkite soorrantu? duhinokkihu nafa ha’ra hooge hee’reenna mayra baysiinse shinanni qaaqqooti?

Ganshu dhibbi taraawannohu mayinniiti? Ganshu dhibbi amadiro leellishanno malaatta giddonni ikkitinori hiikkuriiti? Haxo mokkookkisinna koleeru dhibbuwa marichinni taraabbanno? Haxo mokkookkisi amadiro leellishanno malaatta hiittoote?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori doogote aana haranni noohu beetu mamiraattikka

tini intanni sagaleeti . giddo me''u dani sagale amaddino duumo haanjanso bicanso kolishshonso hiittooha amaddino ? ikkollan aduuchare intannire mittu su'mi sagale amadde no

Mannu babaxitinno biiro giddo loosannori mite hajora ikko kalaqamino coyira woy kalaqamanno coyira gaamba yee ofolle hasawanno hasawa mayin su'minan?

tini misile maa xawisano? kuni manu hitoho? uumo hiroho? alba hitoho? affoho maa wodhino? insa maa udirino? angate maa usushino? leekate maa usudhino? badhensani marichi no?insa me"e maanati?

mini saada giddo gaammanniti mitte laloho woyi siitote yinanniti nooha ikkanna tenne siito dani hiitooho? mini saada manchi beettira matiyi horo uyiitanno?

kuni leellannori qodhaano horoonsidhanno hodhishaati. giddo me"e manna amaddanno? konne hodhishsha oofaano ooffannohu hiitonniti? aanno horo maati? maa hayikkinseenna harranno?

mitte beetto waa lawannore bayiidhe hiikka hadhanni nookka? tini barahu gobba labbanno gobba mami gobbaati? kuni jarkaanu giddo noohu maati waahonso mati?

Sumudu mite uurinsha wole uurinshanni bande afate kaa'lano qoleno mito uduunnicho wolu uduunnichinni badate kaa'lanoha ikanna kunni sumudi hiitee uurinshaho?

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? kuni hodhisate kaa'lanno kaameelati iso loosinohu ayeeti ? horosino maati dana hiitooho?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni nido yitanno borro leeltanoti mayinite

biirote horonsi'nanni uduunni giddo mitte ikkitinoti addi addi borro kompiiterete noota woraqatu aanira qolle fushshinanni maashineeti su'mase pirinterete yinannite yaate

Kuri wedelu sidaamu budu udano gonfanna qolo udire dirame uure no. Udire noo udano lowo geesha ikite biife noossa. Ike dirame noo gari baxisanoho.

Qorophinanni Gara Qoleno adhantinori galtensa gobbaanni horontanni siimu xaadooshshe assa agura woy faaqqisa agure mittu mittette ledo calla ammaname hee rate.

Lame mancho waajjo uduunne uddirinori leellanno. Mitte ofolte buna xorshitanni no. Mitte kayinni uirrite bunaho soqqantanni leeltanno. Insara badheenni hige Ethiopia titanno borro leeltanno.

Barru Rosi Amado loossine dagginnanni gede oommo’nehu oomma’nehu mini loosi mayyaannoro • Qaallannita addaarronna gucho ficho qaagiissannonkehu qaagiissitannonketi • Uurrishshunna xa’mote malaate ayeeti?

Isayyo Borreessa Rosiisaanchi o ne aanno ne uytanno neta buuxote safaraano seekkitine ha runsitini gedensaanni umi lamalara shaete wonshitini hedo kaima assidhine ikkitote aante garunni amaddinota shoole gufo geeshsha borreesse.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori xaggate tini xaggano mayiinnite maa coommishshannote.

Loossinanni borreessate borrote malaatta annore layinki lamalara konni woroonni gufo xaphi assinoommo Loossinanni Loossinanni borreessate borrote malaatta annore layinki lamalara.

Niwaawe Nabbawa Biddissa Tenne lamalara nabbawate shiqqino niwaawe qoltine kifilete giddo diru dirunni bado bado adhitinanni huuro gotti assitine suwissine nabbabbe.

Kuni manchcho ikkanna konni manchi danino kolishsho ikkana Kuni manchino umisira waajo hocco usudhe nooha ikkanna Kuni khni manchino goowisira maa wodhe nohoro la'e kuli?

daddaloho yinannihu manchu beetti heeshshosira yee loosanno looso ikkanna, kuni manni mayi dani daddalo loosanno mannaatiro afootto ati koo ?

Kunni egenshiishu aanna noohu saaminnaho. Konni saaminni horo coinaate agadhate woyi xurinno bisso, uddanna minni uduunne hayishirate horo aano. konne saamunna loonsoonnihu argiisunniiti.

kuni kongote yinanni caammi xaano dibai isi gobbatenni? konni caammi dani hiittooho? kuni caammi wodhiniro bowannohu mayiiraati? caammu mule leellanni noo manchi ayeet ;

hooga surre mite gede xerri yaa bisu mujja kayse iibbabba afuunna kokkete qarqari madi ra siimu qarqarira muje kaysanna seeda yanna keeshshitanno mada leella gogu aanaanni addi addi dhibbu malaati kalaqamanna.

Lawishshaho, xaa yannara meyaa ministerra, komishineerra, biirote sooreeyye, lowiddaanna rosu uurrinshuwara rosiisaanonna xiinxallaano leella dandiino Lawishshaho, xaa yannara meyaa ministerra,.

Maaho golaho mayra ofollootta? Dureette Qamuce maaholla? hige massitara yootto? Ikkixana mancho hatti Qamuce qarrantanna sammi yine la’nummota afittoyya? Qoleno ho’richu noowa funta massine kaashsha kaansummoro diwoyyanno?

taapheellu kuni maa xawisannoho? konni taapheelli iima nooti borro mayiine borreessinoonnite? mannu haranni noohu kuni hiikka haranni noohoro afootto ati?

Minu maate ganba yite heerate hakiini saenno mini saada heerate lowo horo afirinno isi mule leeltanno addi addi muro giddose lowo horo amaddanno

tini misile leellishshannorichi lekkankera wodhine horoonsi'neemmota ko"atte ikkitanna tinino lekkanke gufichu gawajjannokki gedenna biinfilleho kaa'litannonketa ko"attete yine su'minanni woy woshshinanni yaate.

Kuni leellanni noohu maati? Kuni malaati xawisannohu maati? Kuni taappeelli me'e raga kulanno? Piassa kulanno malaati hiikkonneeti? Taappeellu aana buuroonni qalame dani hiittooho?

Bushshu amadooshshe hiiqqaqqatenni mu’ro sagalimma horoonsidhannre nitrogine, fosfetenna potaashe labbannore kalaqamu shiilla ajishshanno Bushshu amadooshshe hiiqqaqqatenni mu’ro sagalimma horoonsidhannre nitrogine,.

Meeya mancho duucha tuqu xaadooshshuwa worroonniwa cooyidhanni afantannoti babba adaanechi abbebeti addis ababu quchumi qara gashshaanchoooti. Meentu giddo worba loosaassinchooti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori dodaasinchu hayiile yinanni kunino gobboomu deerrinni afaminoho.

Loossinanni aantete ronseemmohu aleenni ini lawishshi rosinke qaalla qoonqote tuqqonni aanchine shiqqin shoonni qaalla babbadate Loossinanni aantete ronseemmohu aleenni ini.

Kunni qaaquuleho biinfilu horoonsi'nanni uduuneeti. Kunni uduune hayishinanni saamunanna hattono qaaquuleho biso hayishine Ka'ne buuranni qiwaatenna biinfile agadhinanni uduunni leelano.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

qooxeesi co’icha ikkannohu maaricho Nabbabbano yannara kifilete giddo assinummorooti? Qarqaraho yaa mayyaate? Tenne xa’mo Niwaawe nabbawate maxaafu qarri kifilete giddo saleedu aana borreessite afaa?

Kuni amma'note massagaano woy annuwi giddo mitto ikkanna ortodoksete amma'no amuraati harunsaancho ikkinota buuxisanno. Ortodoksete amma'no wole amma'note gede mitte amma'note gareeti.

Tini misilete leeltani noonke mancho alba kawa higge osolitani nooti lekka nooseki daafo kiraanchete yinanita gidite hadhani afantano yaate tini.

tini maxaaffa labbannoti maati @ mine marichi no ? maaxaafu mayi aana no ? gobbanso mine no maxaafu kunui? xilte lawannorichi kui maati?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Kuri babbaxxitino ogeeyye ogimmansanna loosinsa garinni babbaxxi garinni loonsanni gargarooshshu uduunnuwa horoonsidhanno, Woroonni uyinoonni malaatta giddo mittuno albu xawishshi hasiisan?

Gaamotenni nabbabbini niwaawe lame lame ikkitine suwise nabbawate wo naalle miilikki miilakki nabbawanno nabbabbanno woyte niwaawete horonsi noonni borrote malaatta garinni qoonqote furrinse garunni horonsi rasinna hoogasi seekkite ha runsate wo.

duuchu dani sumudi nooha ikkanna kuni etiyophiyu telekoomete uurrinsha kulannoha ikkanna amaaru afiinninna inglizete afiinni borreessinoonniho waajju kuuli aana nooho yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori sasu goommi motorenna bunu woy sagalete mineeti. kuri baalunkuri manchu beetti horoonsirannoreeti.

Kuni misilete aana la'neemo manni owaante hasire fayimate uurinsha harino mana lawanno, koninino alibansanni uuritinoti in'sara amalete owaante uyitanotta labanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote kowiicho minu giddo dadalu lellanni nooe

Tennenni ledo amadisiisatenni baattonnita kalaqamu ofolla huwan tummokkinni hawuura iillishshanno gawajjo hasaabbine Itophiyu malaa afiinni xawisse, agadhite uddi’ra noonsari hiikkoreeti?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho bukote giddo wilii'licho maa loossanni noika

Sidaancho beetto ale gobbate deerrinni jawantetenni massaganni lowo soorro gobbate abbittanni no gede duuchu manni naqashe ikkannase la'nanni togore jawaachihira noonke ninke sidaamu gede.

Kunni darga mayinne woshinnanni? Guluphino mannira badheenni hige leellano hodhishi hiikoneeti? Guluphino manni mayira guluphino manaati? Guluphe noo manni qote leelano mancho mayine woshinnanni?

Kuni kalaqohonna qooxeessaho konne kalaqonna qooxeessa badhe qolle la'nanni woyte haqqenn kalaqamu dubbi quchumu gede assin ijaaroonni minna leeltanno yaate.

murote giddo gaamantannoti tini badalate yinannita ikkitanna, tini badala sidaamu giddo baalante olluubbara fultannonso difultanno? tenne badala mama anfannite ?

Dikko dikote adi adi laalcho abine hirara fushine heenoni yaate kone laalcho kaase fushite liilishuri ayiioti afooto mama kaase iilishino?

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu itiyophiyu federaalete mootimmara rosu biiro soreessa ikkinohu biraanu neggihu beettu ledo uurre no yaate

La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitine la’ini geden saanni misillatenni aante shiqqino xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni uuyye, hiikkonneeti?

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena

Egennaa misa yaa egenno bowirsa ikkite mite mite hedo rakke rahotenni affaranno ooso xunsonsa seekkite amaxxite qoxxisama dandiitanno gede assate Egennaa misa.

Aduwu agaraano mitte gobbara addi addi horo uyiitanno uyiitanno horo giddo mitte gobba wole gobba ledo kiphi yitanokki gede addi addi horo uyiitanno

Konninni kainohunni, xaa yannara lowo geeshsha mannaho adhaminoha ikkenna lowo manni baxinoha ikke noota konni ragira assinoonni xiinxallo leellishshanno, deerri hiikkonneeti?

Eedisi marichi korinni amadannoha lawannohe? Tenne niwaawe borreesaanchi nabbawanno mannira hiittoo sokka saysara hasi’rinoha lawannohe? Loosoho dhuka afidhinoti dume garunni amada mayra hasiissanno?

Kuri misilete leelitani noonkeri sidaamaho ayiimanna ga`laboti mini sidaamunna babaxitino mini sooreye ikite afantano yaate baalu miteeni ganba yite torbitan no.

konne darga sasu seenni mittimmatenni garbu giddo yowolote iima ofolle footo ka'anni nooha ikkanna, insano aleenni mimmitto labbanno uddano uddi're oso'lanni no.

Laanqamo qodho qineessate qeecha adhe yannara mamira gaadino? Laanqamo iibbino minesi agure olaho fulinohu mayraati? Laanqamonna miillasi bisinsa moychu gede orda fushsha geeshsha sharrantinoti halchonsa maati?

Maxaaffa maxaaffa nabbawa lowo horo afidhinote maxxafu duuchu danihu heeranno dandiinummoha ikkiro maxaafa baalanka seekkine nabbambummoha ikkiro lowo egenno afi'neemmo.

Kuni laneemmohu kaameela ikkanna Konni kaameeli danino kolishsho ikkanna qole kaeentini gonnete noohu fayyimmate mine ikkanna Kuni fayyimmate mini mama heerannohoronna mama afamannohoro xawisie?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori harrichoho. harrichu mittoricho qoteho duqqineemmokki gede hodhisate kaa'lannonke.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Rosiisaanchi’newiinni uyinanni’ne lawishshi garinni aante noo malaatta horoonsidhinanni Itophiyu malaatu afiinni coyi fooliishshuwa loose, aana hosa dandaanno?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu doogo hiisse loosanni nooikka ise su'ma maati yinanni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini siine mayra leellinshoonnite dana hiitoote giddo maa worrannite

Kunni uduunni biirote horoonsi'nanniha ikanna konne uduune babbaxino haqunninna siwiilunni loonsanni. Qoleno tenne biirora ofolinnanni barcimino no. Konni barcimi danni kolishoho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Tenne su'mi maatti? danna hiittoha afidhinno? maa loosanni?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? beetu mayra mare uurrinowaatikka haqqe biiffinoti awawu su'mi maatikka

Ama'no mittu manchi heeshosi giddo umo asse mahgansirano magano heeshosi heeliicho asse minisira mootoonsirano kunino heeshoosira dancha rossichooti konnira daafira ama'no danchate

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni beeto bunu siine mayinni amadde nooikka

Masoowe tini wasoowe yaa manu mitu minu binfilira mitu daabo wodhate mitu injeera wodhate horonsinani uduunichi giddo umiho yaate yine hendani.

alaxxe koo-teete taalloonye buuxatenni meentu ikkadimmanna dan- doo labballu ledo taalo gobbansa lopho horora horoonsidhinori hiiki woy maamichi kori kalqete kifileeti?.

kowiicho sidaamu daga ikkitino wedeelli lamu leeltanno, kurino lowontanni biiffannori, gonfa uddidhi'nori hattono angasara sidaamu dagata isikerbe amadde noori ,sidaama daggine daa'atte yitanno borro amadde nooreeti.

Afuu Jirte Xaadisaano Qaallanna Qaali suudda Biddissa Sa’u lamala rosira xaadisaano qaallanna qaali suuddara uynoonni lawishsha la’e ka’e konni woroonni shiqqino coy fooliishshuwa giddo xaadisaano qaallanna qaali suudda hunda xuruurte leellishi.

Konne darga mayine woshinnanni? Konne darga mannu maaho daano? Kunni ofolinnanni barcimi marichinni loonsoonniho? Konne minne iimaho buurate horoonsi'nanni kuuli hiittooho?

tini misile maa xawisanote? mancho tini maa udidhino? woroni maa qodhitino? leekate maa wodhitino? mancho mayi gido oofolte noo?me"eu manni noo? dararchu meu dannihu no?

Konni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitini gedensaanni misillate aant aamantino xa’muwara Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye, lophote aana qarra kalaqannori hiikkonneeti?

Afuu Jirte Tircho Marchonna Gurdancho Coy Fooliishsho coy fooliishshuwa nabbabbine tircho marcho woy gurdancho yitinanni badde Afuu Jirte Tircho Marchonna.

Konni manni gido baxitino mootimmate uduno udire noohu maa assanni no? Mannu mayi ayaanna ayirisanni afamano? Hiiko katamira ayirisanni no?

Haqqicho woyi haqqe tini haqqe misilete aana leelanoha ikkana tini haqqeno caaleho mine minate xarra dadhate huxa huxiratenna adi adi horo uyitano.

doogonna doogote ka'aanni higge hoowe leeltanni nooha ikkanna, tini hoowe maa hoonbe worroonnite? kuni jawu hoowete giddoonni leelanno ijaari mayiinniho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori gashshaamanna gashshanna lawannoe mayra oso'lanni nooikka kowiichco anga maa amade nooikka

Irko assa yaa mayyaate? Egennaa’misa yaa mayyaate? gooneessannoha yaannoha hanni Qoonqote tuqqo xaadise nabbawannoehu ayeeti? hobbaatella yaannoha nabbambanni Hanni xa kayinni aane nooha hajajjote gara kulannoehu?

Tinni misete aana leltani nooeti xawiseemoha ikkiro haranchunni leelawoe garinni borootenni xawisumorro anga micro phone amade adunyi sirbanchu leelanni nooe

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Beetto anga amade noori maatti? hiitto ikkitte nootta?

Dagate miillano uddi’nanni gara calla la”atenni mannootu galte si’ransanna hoogansanna wole kurinni ledo xaadooshshu noore afatenni mimmitinsa ledo sumuu yitanno, mayyaankeeti?

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

Abbebe Biqilihu assino rosiisi’ranna heewo wodanche ha’runsino hunna jeefoteno qajeelanno gede injo kalaqino qajeelshaanchi su’mi, Ille gargadhinanni kolishsho maxanxare, gogunni loonsoonni angate?

Qaale Qoonqote Tuqqo jajjabbunniti jaj jab bun ni ti wilishshanni me ya ten ni te ra meyatennitera wi lish shan ni qeedhichahonna qee dhi cha hon na uddisiinsoonnitera ud di siin.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori beettu kuni maa assanni nooho weesete giddo isi mayara uurrinohoyya

Kunni wedeli angansara amadinohu maati? Wedelu baalunkura goowaho noohu maati? Kunni wedeli hiitee gado'le godo'litanoreeti? Ududhinohu godo'lete uduunni dannasi hiitooho?

Kuni laneemohu sidaamu dagara yee saharamino macca manchooti Kuni manchino afamannoha sidami gidooti qoleno Konni manchi summana base mamaatiro buuxxe xawisi?

Kooni duubi leelanno base mamaati dubbu aano horo maati isi giddo leeltanno addi addi dubbu saada uyiitanno horo maati kuni qooxeesi hiitooho

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Kuni misilete aana la'neemohu mannu baadiyete horonsiranoha ikkana su'masino boosalo yaamamano loosisino sagale qishirate gafirate babaxitino horo aanoha ikkana afamanohula kayini baadiyeteti.

Kunino yaa bushshu kalaqa manna bushshu hoshooshama taalo ikkansannino roorsite lowo mu’rora mu’rate dancha kaayyo kalaqqanno, dotenni milli yaannohu wolu hiittenne bisinke kifileeti?

Gobbate odoo haroo hedo gobba aante daggano yanna giddo hiitto ikkite masagantanoro massagaanote widoo higge fulitanno mixo mixira lowo geeshsha faayate

konne uduunnicho mannu rosamino su'minni maati yee woshshanno? isitino horosi maati? uduunne gombanni yannara maa assinanna loosanno kuni uduunnichi ?

koni dargu mamaati? giddora e'niro mayi mayi heerranno? kiirottenni mageeshsha ikkitanno loosaasine heedhanno? tenne base eanno manni afiranno owaante maati?

tini leeltanni nooti biiffinokki doogo mamiichinni mamiichira haadhe hadhannote? tenne doogote qaccera leellanni noo mini mayiinni minnoonniho? tii'i muro leeltanni nooti maati?

Mannu addi addi moro horoonsire loosano agatto ikitanna tenne agatto loonsanni muro hiiteneeti? Tinni agatto dimbisanotenso dadimbisanote agatto tenne wore xorshinna uduunnichi maati?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori murotenni afi'neemmo laalooti su'maseno ananaasete yinanni lowo geeshsha coommitanno laalooti.

hibibbi Xa’mannohu “Hibbo” yaanno woyte Hibbo mayyaate? Hanni qolannohu dawaraanchu “Hibibbi” kulannoehu kultannoeti ayeeti? Quphi yiino tutuma mite Mancho hunduruurritino odakko lame Saate gudho yitino bale Sase Xuuraancho sasenta daga?

doggote noohu cameelu me'eho? haranni noonso uure no? badheenni no manni mamira haranni nooho? cameelunnihu dannu hiitoho? gonnete leelitano foqqe me'u darajitte?

Wedellu ganba yee maricho loosani leelanno goowinsa aana wodhe noo seesu uduune loonsoonihu mayiiniti kuni wedelli uddiire leelanno addi addi uduunu dani hiitooho

tiini misile maa xawisate? kuuni beetu hikka haranni noho? lekate maa wodhino? allenni maa udirino? woronni maa qodhino? uddunisi dana hittoho? kuuni ijari me" e daaraja afirino? hundasi hisine lonsoni? midadoseeni hitto mina no?

Kalaqunna qooxeessu mi raga haayissonna dubbunni uddiraminoha ikkanna mito raga kaayinni mulqame nooha ikke nooho. Roore anga kinchaame uulla woy qooxeessa labbanno.

Konninnino ninke Itophiyu daga mininke giddo woy olliinkera mannootu babbaxxitino wogate uduunne uddidhe noore la”a rosaminorichooti, Abbebe Roomaho mullicho lekkanni heewisamino yannara konni?

kuri maa leellishannoreeti maaho horoonsi'noonnireeti mamiinni haa'noonni phootooti mayi abbinoote hiito ikke kainote ellannohu kuulu maati dan maa lawannoho mule noori maati kuni

kunni manu mayira oofolinoho? mayi giddo nooho? maa adanni nohoho? maa udirino? albansanni marichi noo? meereronsa marichi noo? mayi anna ofolino angansara marchi noo

Mannu sirbaninna addi addi sifbbu uduunr ganbba asire leelanno base hiitoote kuni manni angasanni amadde leelanno wonqqo loonsoonihu mayiinioti insa mule leeltanno muro uyiitanno horo maati

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini qiissatenna babaxinore maaxirate horoonsi'nanni firijeeti

Kuni kaayiini garino waa ikkanna Kuni waayiino kalaqamu jiroha ikkanna qole kaeenttinni Konni waayii gidono lubbuwa noo saada heedhanoha ikkana Kuni waayiino mama afamanoro buuxe kuli

KOnne darga addi addi garinni wedellu ganba yee babbaxitinno budu godo'le godo'lanni leelanno tenne booharanni basera addi addi uduuni ganba yee leelanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu mayi meerero ofolle nooho?

Misilete leellannohu boohaarshu mini ayeeho? Bayichuno mamiichooti? Doogo hiikka ha'nannite? Ofillinanni barcimi boohaarshu mini giddo noohu hiittooho? Mineho badheenni hige leellannohu jawu ijaari mayinniho?

sau Lamalate Rosi Umo Taaltino Sagale Barru Rosi Amado qoonqote tuqqo xaadise qaale asse Qoonqote ledo tuqqo babbadanna nabbawannoehu ayeeti?

qaajelano Rosaano qaagge kultannohere Hanni lawishshaho mitte hibbo haa’rinsa ayeeti? Rosaanote lawishsha qaagiissitannoeti ayeeti? xaadooshshi maati? Qaalu borreessamme yaa mayyaate?

Baabillichote akimenni qixxeessinanni xagicho horoonsi’ra hasiis- sannokki korkaatta giddo lame xawisse Baabillichote akimenni qixxeessinanni xagicho horoonsi’ra hasiis- sannokki korkaatta giddo.

Isayyo borreessate umo assine Aduulshu Adhammara nooha busha akatanna dancha akata gaamo ne miilla ledo hasaabbine hasaabbinoonni hedo daftari nera borreesse.

Su’manna Gurda Taqa Loonseemmo Taqa Looseemma o Hanni xa kayinni ki’ne giddonni Su’mu coy fooliishsho giddo ikkitote gurdu mayimma kulannoehu ayeeti?

Gobbatte masagaano ganbba yite hasaabani noo hasaawi hiitooho kuni manni afamano base leelishanori maati albansaani leeltano borro marichi malaate leelishanno

Akimetenni barru giddo saseenge soodo, barra nna hawarro adhinara hajanjoonni xagicho barru giddo mitteenge woy lameenge adha qarra diabbitanno, hiikkonneeti?

Kunni uduunni angatenni siwiila tume loonsoonniha ikanna konne siwiila woroonni dargi hikiichote? Konne siwiila mannu maaho horoonsirano? Iso hiikko afirano?

superimaarkeetete mirte giddo gaammanni mirtuwa leeltanni nooha ikkanna, kurino hinko hatiishi'nanni saamuna lendanna wolooyuno ashshagame noohu duuchu leelanno yaate .

Tini elektroonikisetewiini afi'neemo uduunicho ikkanna konni uduunichira anaanni qolle dissite worre he'nooniha ikkanna konni uduunichira aanaho dissite mayiira worooniha lawannohe.

sumudaho yineemmo wote mitte uurrinshatano ayiimmase ikko mayiimmase xawisannoho yaa halaalehonso xaraho? xawisanno ikkiro hiitte uurrinsha xawisannohoro xawisattoe ati ?

Kuri lanemorichi kamelana mana ikana kuri manino bayichuni bayicho harate horonisirani lelanoha ikana kuni lelano kamelino muli yana kawanni loosame shiqqinoho.

Konne darga leeltanno addi addi haaqe afantaano base hiitoote mule noo hoowe uyiitano addi addi horo maati hatte basera leelanno mini hiitooho

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? koate tini hiikko wodhinannite

Wondo Gannatete kalaqamunnitanna mannu kaasino addi addi haqqe woradi kalaqamu jironni huxxamino daafira Itophiyu daaete dargubbanni umi darga assine hee noonniho.

Hanni amanyootunni yaanno qaale nummoro hirre Hanni ani suwise woshsheemmo ana Garaho tiia yaannohano konni ha runse Hanni amanyootunni yaanno.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini doogo maa assate kaa'litanno mayinni loonsoonnite tini

Ginboola kone misilete leelani nooha ginboola babaxitino horora hosiisi`naniho lawishshaho buna xinqirate sidaamu meentino iko wolootuno obba minini fushirate horonsinani yaate.

Tophiyu daddalu baanke yamamatenni afantano tene baanke rooru itophiyu manni horonsira roorano uyitano horono qiinado bilchattate wo'mante basera heedhano woradda gatukkinni.

Muronna laallo hiranni darga ikanna konni dargira qoteho noohu minu mayinniho? Muronna laallo hidhanni noo manni me"ehohoro buuxe kiirte kuli?

Loossinanni Aliito Sidaamu hayyichimmate ogimmatenna himanaachimmate niwaawe ki ne suwissine egennaminoho Togoo egennosinni gosate nabbabbe albisaano afaminoho Loossinanni Loossinanni Aliito.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro lowo geeshsha seesiinse loonsoonni bayichchi.

Daddalu aano kaa'lo maati kuri maricho loosanni leelttanno insa ofolte noo barcimi hiitoohoulensa noo hoshishu su'mi maati albasaani leelanno mini hiitooho

Wayi ganda towaanyo assanni noo manna, kuni wayi gandi kinchunni loonsonniha ikke manu wayi hoogenna gawajjamanokki gede loonsonniho koninino mana wayi gooro di amadano

tini misile maa xawisano? tini yaana maa yaanati? kuuni minu hiko garini uurinoho? qalame hitota buuroniho?ma"e walcho afirino? albasini hige marichi no?

Cherichete gidoonni yine hendanni korikatuno alibanni uirino beeti muuziqu masara gananni woyi loosanni afamanno gido noori kayini huuccidhanni noore labano

Tinni afantino gashaano mitto darga ofolte mitu hasaawa masaganohu ledonsa mereeroho leelano kunni manni hiikko ofole no? Mannaho albaanni noohu elekitiroonikisete uduunni hiikoneeti? Mannu waa marichira wore aganni no?

sidamu qooqqowu rgido sau Barru Rosi Amado Rosaano, hanni ayeeti woroonni noo • Qaallannita borqaallate fiche qaallata fidallate aantesa kulannoehu?

Kuri seeni budu udune udixe urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase u're noore lan'enoti hexenani ama

yannate hayyo abbitinori giddo mittu addi addi mini uduunne ikkanna me"u kuulinni loonsoonniho? badhessiini hige maye no? maye aana worroonni?

kinne darga kalaqonna qooxeessa yine woshshinanniha ikkanna, kuni qooxeessi biifanno waayi ha'ranni nooha leellishshanno misile ikkanna, mitu kawa mitu ka'a hige haranni no waati.

kulannoehu kultannoeti ayeeti? Rosaano sa’u yannara ‘Gade’ Rosaano, wole widoonni la’nummoro yaanno uminni borreessitinoonni isayyo qaallate wole ficheno heedhansara qaagginanni?

tinni aleni leltano misile maati yinumoro. mancho calichose urite hali worira naaxala diphite ahali alira mulicho uurite noo. gowiserano iira wodhitono umose tidhite noo.

Hanaanisa kuni hanaanisi misilete la`neemohuno firafiirete giddo leelanoha ikke lowo geesha coomanona jawa hirano dikko fushinirono baante hidhate horonsinaniho yaate.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate wayi biife haranni noohu lellanni nooe

Xagicho horoonsi’neemmo wote assa hasiissannonkeri: Akimetenni uyinanninke amaalenna hajajo adhanna loosu aana hosiisa Xagicho hidha hasiissannonkehu gari bayichinni, yaamamatenni egennamanno?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Rosiisate Wodhi woro Looseemmo Loonseemmo Loossinanni Tenne karikulame horonsi noonniti bayra rosiisate hayyo Looseemmo Loonseemmo Loossinanni yaamante rosichunni egennantinote woy garisenni Suutu Facco Akeeka yinannite.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? hoowette gobbaanni higge uure noori maatti?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

konne uduunnicho manni baadiyyete olliira ikko hattono quchumaho haqqe bocirate horonsirannoha ikkana, konni uduunnichi su'ma maati yinanniro xawisa dandaatto ?

Nabbawate Gedensiidi Huwato nooha giraafete qiniishsha la ine nabbabbini niwaawe giddonni yekkeersiissanno hedonna korkaatta giraafete qiniishshi wonshe Nabbawate Gedensiidi Huwato.

Tini leleitanori rosanote yinanita ikitana tini rosanono nowi rossu mine ikana tini rosanono udidhino udunino rosano ikanisa tawisanoho. ga’ano gobba gashshitanoreti.

Sumudunniti horosi mite uurinsha wole uurinshanni bande anfanni gede kaa'lanoha ikanna qoleno mitto uduunicho wolu uduunichinni bande anfanni gede kaa'lano kunni sumudi hiitee uurinshaho

Isayyo Borreessa Biddissa Rosiisaanchikki okki aannohe uyitannohe lawishsha la’e ka’e maxaafikkira nooha giraafete qiniishsha dafitarikkira galchidhe, maatete quwishsha lainohunni shiqino hasaawi niwaawe hedote aante agarte fanu dargira borreessi.